Silmiin paɣa n ʒɛya ŋɔ o kpala ninkpara ka ninkpara maa nyɛ zaɣ sabila ka yɛ daliya ka daliya maa nyɛ zaɣ piɛlli ka bihi gbubo bihi maa puuni so yɛ daliya ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka so jinjɛm piɛlli ka piri namda ʒiɛhi ka so yɛ daliya ka di nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka piri namda ʒiɛhi ka so jinjɛm nuɣso

Palli zuɣu n boŋo ka gamo niŋ ka paɣa so ʒi tiŋa ka gbubi bia ka do so kuriya ka so jinjɛm nuɣso ka yɛ daliya dozim ka chɛchɛ doya moto gba doya ka so ŋmaari foto ka shikuru bihi ayi ʒɛya

Bihi n zaya ŋɔ bɛ nyɛla bihi anahi ka bɛ puuni so ye daliya ʒee ka so ye daliya tampilim ka piri namda vakahali ka so ye daliya nuɣuso ka so jinjiɛm sabinli ka piri namda nuɣuso ka so za bɛ nyaanga ka gbibi kpaa.

do puuni n bɔŋɔ ka niriba bɛ di puuni niriba maa puuni paɣ' bɛn ka da ba bɛni ka be yɛ daliya sabila ka bɛ tuuni ka tɛbuli tamiya ka tɛbuli zaya tɛbuli zuɣ' ka mayiki tamiya ka kopu piɛlla tamiya

Namda nim n bɔŋɔ di nyɛla zaɣ dabam dabam ka anbirɛla sa di nyaanga di kom nyɛla zaɣ dozim namda nim maa ti mali kala nuɣso biɛni ka zaɣ ʒiɛ biɛni ka zaɣ dozim biɛni

Daadama n bɔŋɔ bi nyɛla paɣaba ni dabba bi tooni ka gbambihi ʒɛya ka gbambihi maa puuni ka zaham biɛni gbambihi maa shɛŋa kom nyɛla zaɣ nuɣso ka bi luɣuli ni ka ŋarim ʒɛya ka niraba bɛ di puuni

Salin boɣali ni n boŋo ka niraba bɛ di puuni bi shab yɛ daliya ka di kom niŋ zaɣ dozim ka so yɛ daliya ka di kom niŋ zaɣ nuɣso ka so jinjɛm ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka so tam zuɣusaa ka yɛ daliya ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka so jinjɛm ka di gba nyɛ zaɣ piɛlli

Daadama n zaya ŋɔ bɛ nyɛla dabba mini paɣa ka dabba maa puuni so ye daliya sabinli ka ye daliya vakahali pa di zuɣu ka so jinjiɛm sabinli ka pili zipil'piɛlli ka so ye daliya piɛlli ka so jinjiɛm piɛlli ka ye daliya vakahali pa di zuɣu ka pili zipil'tampilim.

teebuli n-zaya ŋɔ ka nye zaɣ'sabinli ka lapitopu tam di zuɣu ka kopu gba tamya ka nye zaɣ'piɛlli pen gba n-paya ŋɔ ka nye zaɣ'nuɣuso sitipula gba beni ka nye zaɣ'ʒee

daadama n bɔŋɔ be chɛnila solizu ka be shɛb nyɛgi baaji nima ka baaji nim maa nyɛ zaɣ' sabila ka be nyɛŋa bi doli ba ka pɛli zibili sabinli ka.yɛ daliya sabinli ka pɛri namda kadi nyɛ zaɣ' piɛli

Salin boɣali ni n boŋo ka niraba bɛ do puuni ka bi puuni so yɛ daliya ka di niŋ zaɣ vakaɣali ka di boɣari nyɛ zaɣ dozim ka so ʒɛ o nyaanga ka yɛ singɛrat ka di nyɛ zaɣ sabinli ka so yɛ daliya ka di niŋ zaɣ dozim ka bi siɣi ʒɛ ko biɛɣu ni

Daadama n bɔŋɔ bi nyɛla paɣaba bi nyɛla bi niraba anahi ka bi niraba ata kpabi bihi ka bi puuni so ʒiri kontɛna ka di kom nyɛ zaɣ nuɣso ka bi puuni so zaŋ chinchin ʒiɛ kpabi o bia

Kom n doya ŋɔ kom maa kala nyɛla zaɣi nuɣiso ka si yɛanga sa ka zoli zaya ka tihi tam zoli maa zuɣu yiya gba zaya na ŋɔ koliga maa tooni na suɣuli n zaya na ŋɔ ka kuɣusi bɛ di gbuni .

Niriba n ʒia ŋɔ bɛ nyɛla zaɣa bobli ka bɛ ʒi kuɣusi zuɣu ka kuɣusi maa kom nyɛ zaɣa ʒehi ka so ye daliya ka di nyɛ di kom nyɛ zaɣa ʒee filaawaasi n za bɛ nyaanga na ŋɔ ka di kom nyɛ zaɣa vakaɣali.

Paɣa n ʒɛya ŋo o ʒɛla duu puuni ka yɛ daliya nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ o nuzaa zuɣu hita kaap n tamya maa ka tangali mii paya fulaawaasi n ʒɛ o nyaanga ŋo ka di kama nyɛ zaɣ vakaɣali